Tuqu xaadooshsheeti yineemmori tuqu xaadooshshi babbaxxiwo garinni xaadooshshi miidiyu no raadoonete miidiyi no televiyiinete miidiyi no. Konninni tuqu xaadooshsheeti yaa dandiinanni. Lawishshaho anganke noo silke tuqu xaadooshshe ikka dandiitawo.

Muronna laalo muronna laalo muranno mancho lowo geeshsha giwisannoe ane muronna laalo kayinni muronna laalo garunni amadanno mancho baxisannoe lowonta hagirisiise baxisaae

Superimaarkeeti, superimaarkeeti yaa ee kuni kaimu qaali umisinni sidaamu qaale ikkino? hiikkii daayinoho? mirtete yaa qole mayyaate?

Daddalu tirfirate assinayi coye baala daddaloho yinayi. Hidhine qolle hirrayirichono daddaloho yaa dandiinayi. Daddaloho yaanno qaali kayi mamii dayi?

Hayyonna bude, hayyonna budu mereero noo badooshshi maati? Xaadisaansarino maati? Badansarichino maati? Mitto assaansarino hayyonna bude xawisse"e.

Faashinete uduunne udire fashshine udire lowo geya hagidhe hagiidhummo faashinete uddano xaano baxisannoe

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yaannoha konne babbaxewo qaale mayi xaadisi kalaqoho yaa kalaqamunni kaaliiqi kalaqino bayichoti qooxessaho yaa mittu manchi hare heere bifisino bayichooti konne lamenka

Mashinubba, mashinubba yaano qaali hiikki daayinoho, kaimisi mamichoti mashinubba yaano qaali mami daayino, mashinubba yaa mayate ?

Mininna biirote uduunicho yineemori mini uduunicho mine horosi'neemore imkiro biirote uduunichooti yineemori biirote horonisi'neemoreet lawishshaho lapitope comiputereoo lawori biirote uduunichooti tele o yinayir mini uduunichooti

Godo'le godo'le godo'la lowo geeshsha baxeemmo lawishshaho baxissannoe godo'le lekkate kaase godo'la lowo geeshsha baxeemmo lowontanni baxeemmo godo'le godo'la baxeemmo

Supeirmaarkeetete mirte, Supeirmaarkeetete yaa mayyaate? mitensano hiikkuriiti? Supeirmaarkeetete mirteeti yineemmori ayeooti? xawisse'e.

Hodishshaho yinnanni woyte hodishshuni bayichunni bayicho sa"ate horonsira dandiineemmo ,hodhishsha babbaxeyo danni hodhishshino heeriro ,hakkuyi giddoni roore horonsi'neemmohu baattote aani hodhishshi

Agatto yinanniri isi hiittoreeti, lawishshaho, haraqeo lawewori agattotenso biiru agattotenso lasilaasao yinayri agatto kayi lamu garinni beeha dandiinay kaajjado agattonna shaqqado agatto yine shaqqado agatto yinayr lasilaasao lawewori shaqado agotooti

Giwirinna giwirinnu me"u dani giwirinni no kalqete aana giwirinnaho yineemmori hiikkuriiti insa hakkuri giddo dagansanna hiikkuri xawishsha ikkitonsa xawisse

Dancha hijaara hijaarranniwa la'a la'e hagiidhummo dancha hijaarano lowo geesha baxisanno'e

Hodhishaho yaa hodhishaho yinayirichi lawishshaho hodhisate yaate woyi baayichunni bayicho sa"ate bayichunni bayicho sa"ate horonisi'neemoha hodhishaho yineemo

Afantino gashshaanonna annuwansa afantino gashshaaanonna annuwansa yineemmori hiikkuriiti? Afantinori hiikkuriiti? Afantino gashshaano yineemmori hiikkuriiti? Annuwansana aye"oti?

Kalaqonna qooxeesss kalaqo yaa kalaqamunni Kaaliiqi kalaqinoricho ikkanna qooxeessaho yaa manchi beeti biifise heeranno qooxeessaati. konne lamenka babbaxewo qaale xaadisaansarichi maati?

Politiku yaa mutturichira mitte paarte karrakkarantanno paarteeti yaa dandiinanni politiku yaa babbaxxewo garinni hee'ra dandaanno gobbate ikonoomete politiku bexaami danbete qarrano abba dandaanno

Daddalo, daddalo yaa mayyaate? daddalo yaanno qaali mamiinni dayiino? Daddalo yinemmori dikkote massine hireemmo baala daddaloho yineemmonso daddalu maati?

Koattete koatete yineemmo woyiite koattete yaannohu kaimu qaali mamiinni daayiino, isi koatete yaa mayyaate? kottete horose maati? maayi horo uuyiitaanke koatte?

superimaarkeetete mirteeti yineemmori hiikkuriiti? superimaarkeetete afi'neemmo mirtubbano hiikkuriiti? superimaarkeetete mirtubba hiikkuriiti? superimaarkeetete mirteti yineemmori hiikkuriiti?

Owaante yaa babbaxxewo bayiichchira afi'neemmo horooti. lawishshaho fayyimmate owaante afira daandineemmo, Itiyophiyu teelete owaante afira daandineemmo, konne kayi owaantete yina dandineemmo.

owaante owaantete yaa mittoricho natsa afi'nanniricho lawishshaho fayyimmate owaante no.